Izisebenzi zempilakahle ezitshiyeneyo ziyagqoka ziphelele, zizivikela kumikhuhlane ethelelwanayo. Lokhu kwenza ziqhube umsebenzi wazo kungelangozi.

Abezempilakahle bahlaba izigulane ukuze bazivikele imikhuhlane ethelelwanayo. Bayabuya emakilinika bathole uncedo njalo bathole lenfundiso yokuhlanzeka.

Kuzigaba ezitshiyeneyo kwezemakhaya abezempilakahle bayahamba bathwele izigubhu zemithi befafaza ukuze bavikele imiyane edala umkhuhlane woqhuqho.

Qinisa umzimba lawe ngokugijima .Kulemikhankaso eyenziwayo lapho ihlekanyana labantu liphatheka ekugijimeni. Lokhu kuyalimukisa umphakathi ngokuzivikela emikhuhlaneni.

Kulemikhuhlane ememetheka kakhuku njalo ithelelwana. Kumele bakwethu sizivikele singawuthathi emoyeni ngokugqoka emakhaleni amamask.

Woza mhlobo wami kumikhankaso efundisa ngokuqhela kwemikhuhlane ethelelwanayo. Imfundo le inceda ekumiseni ukumemetheka kwayo nxa sekutholakele okuyidalayo.

Lethani ingani zenu ukuze zihlatshwe ngomongikazi lokhu kuyanceda ukuzivikela kumikhuhlane eyingozi kuyafundiswa njalo ngendlela zokumunya lokudla kokungezelela

Kulemikhuhlane ethelelwanayo okumele abantu abasebenzayo bazivikele. Kulalokhu okufakwa emakhaleni ukuze kusefe intuli lezinambuzane.

Izakhamizi zibuya ngaphansi kwetende ngamunye ngamunye. Zizophiwa ulwazi ngabezempilakahle, lokhu kugoqela indlela ezingavikela ngayo umkhuhlane osusabalele.

Kulemikhuhlane ebhahileyo esuka isabalale kwezinye indawo. Kulezisebenzi ezigqoka ziphelele zivikeleke ngokugqoka amamaski lamaglovisi ezandleni ziyefafaza imithi yokubulala izinambuzane.

Kwezempilakahle kuyafundwa ngemikhuhlane lezenzakalo kwezempilo ezisabalele umphakathi lokudingisisa ukuthi zidalwa yini. Lokhu kwenzelwa ukuvikela ukuqhamuka kwemikhuhlane.

Ezibhedlela kuyadingisiswa ngomkhuhlane othe waqhamuka esgabeni ukuze kubonakala ukuqhela kwawo lendlela zokuwunqoba kuthuthukiswe ezempilakahle

Kulemikhuhlane eminengi eyelatshwayo ezibhedlela kubaliswa eyokugogeka kuyaphiwa lemitshina yokuncedisa nxa umuntu ethe walimala

Kwezempilakahle kuzwekazi jikelele kuba lemikhankaso ephiwa uzulu ukuvikela imikhuhlane yamanzi. Nxa amanzi emele anathwe kumele aqale abiliswe .

Kuzwekazi lonke jikelele kwezempilakahle, kulemfundiso enhle, eqoqwa kuqeqetshwe ngokuhlanyelwa kwezemithi yesintu. Ulwazi lolu luyanceda ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo.

Kwezempilakahle kuzwekaze jikelele kulokwavunyelwanayo ukuthi wonke ogulayo athole usizo lokhu kunceda wonke othe wavakatshela kwelinye ilizwe.

Kumhlaba wonke jikelele. Kulesimiso esivumela ingqe ngubani ukuthi azekwelatshwa nxa egula. Kakukhethelekile ukuthi ungowaliphi ilizwe.

Kwezempilakahle jikelele umhlaba wonke kulemikhankaso lemfundiso eyenziwayo ukuze ithuthukise ulwazi ngezempilo.

Kumagumbi amane omhlaba kwezempilakahle kulemisebenzi eminengi egoqela ukuhlanyelwa kwesihlahla lemibhida enceda ekwelapheni. Izivande lezi yikho okutholakala imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Kulizwe lonke jikelele kumbe emhlabeni wonke kulezisekelo ezivunyelweneyo ezivumela izigulane ukwelatshwa loba kuyiphi indawo emhlabeni.

Kwezempilakahle kuyakhuthazwa ukuthi abantu banathe amanzi aphuma empompini ngoba hlanzekileyo, amanye amanzi kumele abiliswe engakanathwa.

Kilizwe lonke jikelele kumbe kumhlaba wonke kulezisekelo ezivunyeleneyo ukuvumela izigulane ukuthi zelatshwa inqe ngaphi komhlaba

Kwezempilakahle abantu bayaqoqwa bafundiswe ngomkhuhlane wengqondo. Lo umkhuhlane subhahile kuntsha yethu. Bayatshelwa ngikuzivikela lokungangeni kudakamizwa.

Abagula ingqondo bafanele nxa benatha amaphilisi abawabhalelwe ngodokotela badle kakhulu ukuze engabakhuleli .Bafanele bananzelwe ukuthi abeqi amalanga bengawanathanga .

Kuleviki elibekiweyo elizweni kwezokuhlanzeka phandle lokhu kugoqela ukugcina indawo esihlala kuzo zingela maphepha lezibi ezilahlwa mahlayana

Endaweni zempilakahle lasemakilinika kulebhakani elibhalwe litshengisa okwenziwayo. Kulomtshoko njalo otshengisa izethekeli lapho okumele ziqonde khona.

Endaweni yezempilakahle, izimota zezisebenzi lezesibhedlela, zilendawo lapho ezifakwa khona, esindwe kuhle yaceciswa ngezitina zesamende.

Embhedeni wesigulane esibhedlela kumbe ekilinika kuyafakwa lokhu okusekela umuntu ukuthi eyane emqamelweni ukuze alale kuhle

Endaweni zokucwayisisa kwezempilakahle , kulamabhokisi aphathela amatshubhu amangilazi okuthathelwa igazi .Kulezimbodlela njalo zokuthatha umcamo uyehlolwa.

Emakhemisi kuyafakwa imithi etshiyeneyo kumashelufu ukuze ongenayo laye abone awufunayo abesencediswa ukuwuthenga.

Ezibhedlela izigulane ziyaphiwa ukudla okuphekwa yizisebenzi. Kulezitofu lemiganu okusetshenziswa ekuphekeni. Indawo le igcinwa ihlanzekile .

Ezibhedlela kumbe emakilinika izigulane ziyangena ezindlini zokuhlolwa zilaliswe embhedeni. Udokotela uyabuya ezichwayisisa ngomkhuhlane abesenika. okumele kwenziwe.

Vakatshela eklinika eseduze lawe, uyothola uncedo nxa ugula. Omongikazi labodokotela bayakulamulela belapha isifo oyabe ulaso. Kulebhakani elibhaliweyo elikhomba lapho omele uyekhona.

Kuzindawo ezitshiyeneyo ezemphillakahle kulamakilinika anceda kakhulu aseduzane lalapho elihlala khona. Hamba uyethola ukwelatshwa ngomungikazi.

Ezibhedlela kumbe emakilinika uzathola ithafula lapho okuhlala khona oncedisayo, njalo ebhala udubo izigulane ezihamba ngalo.

Kulendawo zempilakahle lamakilinika ancedisa ukulapha izigulane. Zingancediswa kakhulu ekuvikeleni imikhuhlane eyabe ivela.

Endaweni zokwelapha omama bayaletha izingane ukuze zihlolwe njalo ziphiwe imithi evikela imikhuhlane ebhaliweyo kumabhuku ezempilakahle.

Abezempilakahle bapha izisebenzi zabo imfundiso egoqela ukuzivikela kumkhuhlane ethelelwanayo, baphiwa ulwazi olujulileyo ukuze bengathathi imikhuhlane le.

Abafundela ukuba ngo mongikazi bayafundisa ulwazi ngezempilakahle lokhu kugoqela ukuthi baphume sebekhaliphile kwezo kwelapha loku nakelela izigulane.

Kwezemfundo yezempilakahle kulezifundi ezifundela ukwenza imithi yokwelapha, ziyagqoka okuzivikelayo ukuze zingachithekelwa yimithi elimazayo.

Kumfundo yezokwelapha izifundi ziyachwayisisa njalo zithole ulwazi olujulileyo ngezinambuzane ziyahlola emitshineni ukuze zenelise ukubona kuhle.

Bakwethu kulaba qeqetshwa ngezemphilakahle, ukuze babe zigcitshi njalo bafunde ngemikhuhlane etshiyeneyo bazi ngokuyiqabela.

Omongikazi ezibhedlela baba lemfundiso eyenziwa ngezokukhuthaza ezempilakahle bayangena lemaLibrary bechwayisisa kabanzi kuzingwalo bathole ulwazi olujulileyo.

Kwezempilakahle kulezimiso lemikhankaso eyenziwayo kuzulu ukuze alinyukiswe ngendlela angabona ngayo ukuthi umuntu ulomkhuhlane wetshukela.

Kwezempilakahle kulezimiso lemithetho okumele ilandelwe kwezokwelapha lokhu kugoqela indlela okuthathwa ngayo igazi ukuze kungamemetheki umkhuhlane.

Kumzansi Africa kulezimiso ezavunyelwanayo ukuthi kukhuthazwe ngolwazi lwezempilakahle.

Kuzakhiwo ezitshiyeneyo elizweni lonke jikelele kuba lebhakane elikhomba ukuthi kuseKhemesi lapha ungathola uncedo lwamaphilisi leminye imithi.

Ezibhedlela lema ekiliniki Omama abazithweleyo bayabuya ukuzohlolwa ukuze ingane zibelethwe kuhle .Lokhu kuyanceda ukuzivikela ebunzimeni bokubeletha .

Nxa ungena esibhedlela ukhangwa libhakane elikhulu elilotshwe izixhwayiso okumele zilandelwe . Lokhu kwenza umsebenzi wokudinga ubelula.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kulezisebenzi ezisebenza ukunika izigulane imithi bayaphiwa izixwayiso ngendlela zokunatha okuqondileyo.

Kulezibhedlela lendawo ezitshiyeneyo ezempilakahle ezenza imisebenzi etshiyeneyo. Lokhu kugoqela impilakahle yabantwana, imithi yokwelapha okwangaphakathi lalapho okuhlinzwa khona.

Kuzibhedlela lemakilinika, kujayelekile ukuba kube lebhakane elibhaliweyo, likhomba izigulane, lapho okumele ziqonde khona, zingalahleki.

Ezindaweni zokwelapha kugcwala izigulane ezitshiyeneyo. Ziyabuthana endaweni yokulindela, zibe zibizwa ngokufika kwazo, zizohlolwa ngodokotela.

Nxa isigulane sithe salethwa esibhedlela siyahlolwa ukuze kutholakale ukuba kumele silaliswe. Nxa sigula kakhulu siyaphiwa umbheda selatshwe size sisile.

Endaweni ezitshiyeneyo zokwelapha okubalisa izibhedlela lamakilinika, kulezikhathi ezibhalwe zafakwa emdulwini. Lokhu kunika ulwazi lwezikhathi zokuvakatshela izgulani.

Kuzibhedlela lakwezinye indawo zempilakahle kulohlelo olukhangela ngengozi ezingehlela izigulane. Lokhu kugoqela ama ukubakhona kuso sonke iskhathi ama ambulensi lezokucitshaa umlilo.

Ezibhedlela kumbe emaklinika izigulane ziyaphiwa indawo zokuhlala ukuze zingeniswe ekuhlolweni ngamunyengamunye

Ezibhedlela izigulane zilaliswa embhedeni zelatshwe zilapho njalo ziyaphiwa ama drip nxa zisilela amanzi emzimbeni kumbe ukufaka imithi ehle ihambe lemthambo.

izifundi ezinye zaya emakolitshini ziyeqeqetsha ngezokwelatshwa amakolitshi la afundisa umuntu aphume eselolwazi lokwelapha

Izigulani zenza ubhobo zisiyakuma khemisi atshiyeneyo ngemva kokuhlolwa ngudokotela abathengisayo bayabiza osokumele azothatha njalo ababhadale

Umongikazi kuzitolo zemithi udinga umuthi kumashelufu ukuze ancedise isigulane ngalokho esikufunayo kuhle ngoba ihlelwe ngendlela ebalulekileyo.

Sokulesikhali ingabe umtshina ohle uthatha igazi emunweni, utshengise khonapha khonapho nxa ulomkhuhlane wetshukela. Lokhu kunceda ukuwunqabela masinya.

Sokulemitshina ezibhedlela ebona okusithekileyo ikakhulu nxa indlebe ibuhlungu, imitshina le iyelapha isebenzisa ama x-rays ukuze iyelaphe imvukuzane ingakaqheli.

Sekulemitshina yalezinsuku eyelapha izitho ezisekusithekeleni. Lokhu kubalisa idolo elibuhlungu ngenxa yezinyama eziyabe zidonselekile zaqamuka.

Kwezempilakahle sokulemitshina esiselapha imvukuzane, ezangaphakathi nxa ingakaqeli. Umtshina lo wenza amahlandla athile ukuze kube lobubelo kogulayo.

Amehlo kufanele ahlale ehlolwa ngodokotela bakhona, kujayelekile ukuba abe luthuli engasabonisisi kuhle, bayawelapha kubhalwe imithi, uyewathenga emakhemesi.

Nxa umuntu engezwa kuhle uhlala ephongulala mahlayana. Lokhu kwenziwa yikuphela amandla emzimbeni. Hamba kubodokotela nxa unjalo.

Izitho zomzimba okuthiwa yizinso, zisebenza umsebenzi wokukhipha itshefu egazini iphume ngomchemo. Kuqakathekile ukuthi zihlolwe zingangenwa ngumkhuhlane.

Kwezempilakahle kulalapho okulemtshina ehlola imvukuzane ehlasela izitho zangaphakathi iyanceda ukuyelapha nxa ingakaqheli umzimba wonke.

Kulomtshina osetshenziswa esibhedlela ohlola izitho zangaphakathi. Bakwethu lawe hamba ukuze wazi ngesimo sakho, ikakhulu okubalelwa amaphaphu lezinso.

Uhlelo lwezemithi luncedisa ngemkhuhlane yezitho zangaphakathi ezibalisa izinso, kuphuma indlela ezingenziwa ukwelapha imvukuzane kusetshenziswa imitshina yama x-rays lemithi.

Kulezitho lezi zezinso kufanele sazi ukuqakatheka kwazo lokuthi zisebenza njani kumele sazi ukuzivikela ukuze zingangenwa yimikhuhlane.

Ungafika esibhedlela kumbe ekilinika udokotela uyathatha i"BP" yezigulane esebenzisa umtshina wakhe ukuze abone ukuthi ayiqansanga kumbe ayehlanga.

Imithi eyelapha imikhuhlane enjengabo mvukuzane nxa bengakabi kusimo esibi ikhona, kukhona njalo ama eksireyi asetshenziswa ukwelapha izitho zabobaba.

Kulomtshina usetshenziswayo ngodokotela owokuhlola igazi uhle ukhiphe impumela khonapho nxa kuhlolwa ukuthi umuntu Kala umkhuhlane wetshukela.

Emalabhorethri lendawo zokucwayisisa imkhuhlane kulamabhokisi lapho okufakwa khona amatshubhu amangilazi ayasetshenzisa ekuhloleni igazi elithethweyo

Izibhedlela ezinkulu kulendawo lapho okufakwa abagula kakhulu bemele bahlinzwe. Kule mitshina ephezulu encedisa odokotela ukuze basilise umphefumulo ongalahleka.

ema laboratory lendaweni zokucwayisisa imikhuhlane kulemitshina ehlola imvukuzane emabeleni abo mama kuyenelisa ukuyelatshwa nxa kungakaqheli

Emalabhorethori lendawo zokuchwayisisa ngemikhuhlane kulemitshina emikhulu ehlola igazi elithethweyo. Kuyaphuma imiphumela encedisa odokotela ekwelapheni.

Kuma laboratory lendawo zokuchwayisisa ngenze mikhuhlane kuyaqoqwa ngezinto ezithethwe kuzigulane kube sokukhitshwa imiphumela enceda ekwelapheni.

Kumalabhorethori, lendawo zokucwayisisa kuyathathwa igazi ukuze liyehlolwa kubonakale ukuthi lilakho konke okokuvikela kanye lokuthwala umoya wokuphefumula.

Nxa isandla sakho sibuhlungu, ungenelisi ukubamba izinto hamba uyehlolwa khathesi sokulemitshina etshengisa amathambo phakathi ukuze kubonakale imbangela.

Kwezemalaboratory lezokuchwayisisa ngemikhuhlane, ingane iyalaliswa embhedeni ibesithathwa igazi liyehlolwa. Lokhu kunceda odokotela ekwelapheni.

Ema laboratory lendawo ezichwayisisa ngemikhuhlane sekulemitshina ethatha igazi kumbe izitho zisiyahlolwa imiphumela ihle iphume ngesikhatshana incedise odokotela.

Kuma laboratory lakundawo zokucwayisisa zegazi elilethiweyo kulomtshina lo esiwuthi yi microscope ngesikhiwa uhlola amagcikwane adala umkhuhlane

Kuma laboratory lendaweni zokuchwayisa ngemikhuhlane kuba lamabhokisi la agcina amatshubhu amagilasi afakelwa igazi elithathwayo liyehlolwa.

Emalaboratory lendawo zokuhluza igazi lezitho ezitshiyeneyo . Kulemitshina eyimihlobohlobo hlobo esetshenziswa ukuchwayisiseni imikhuhlane etshiyeneyo egazini.

Ngalezi insuku odokotela bayathatha igazi kumbe izitho ezithize ziyehlolwa emalaboratory ukuze zibancedise ekwelapheni imikhuhlane.

Kweze mpilo kulendawo ezihlola khona igazi, elithe lathathwa ukuthi liyekhangelwa. Kulemtshina ekhipha okusilelayo lomkhuhlane oyabe ukhona.

Kulama govisi lagqokwa ezadleni ngabe zempilakahle avikela ukuthi umutu angacithekelwa kumbe abambe umuthi oyabe ulentshefu

Kulama labholitholi, kumbe indawo ezisebenza ukuhlola igazi, kuze kubonwe ukuthi isigulane sisilela ngokuphi emzimbeni waso.

Kwezempilakahle kulemitshina efuqwayo ithwele imithi lokunye okokuhlola izigulane. Kuyathathwa lama B.P khonapho kanye lomzimba ukutshisa kwawo.

Kulogatsha lwezempilakahle oludlala indima eqakathekileyo . Oluxwayisiswa ngokuthethwe kuzigulane okubalisa igazi ukuze kuncedise izibhedlela zenze izinqumo esiqondileyo.

Ingane ziyabuya ezibhedlela ukuze zizohlatshwa amajekiseni .Lokhu kuyazinceda ekuvikeleni imikhuhlane eyingozi njalo ebulalayo.

Abezempilakahle bayasiza kakhulu omama nxa begulelwa zingane. Bayaziletha kubomongikazi bazihlabe ijekiseni ukuze zisile.

Lethani ingane zenu emakilinika lezibhedlela ukuze zihlatshwe njalo zivikeleke kumkhuhlane lo obulalayo.

Kusigaba sezempilakahle yokubelethisa, ingane ziyahlolwa ngodokotela nxa zilobuhlungu emlonyeni. Lokhu kungenza zehluleke lokumunya kuhle.

Sithi amhlophe kwesebe belethile esibhedlela sokubelethisa lempilo enhle eyezingane. Omama baphuma sebephethe ingane zabo bayahloniswa njalo ngokumunyisa ngendlela.

Emakilinika lasezibhedlela kuba lemfundiso ephiwa abathetheneyo kusigaba sokwelamisela khatshana. Lawe lomkakho liphuma selikhethile indlelà engalisebenzela kuhle.

Izingane ziyalethwa ngomama emaklinika ukuze bahlatshwe kuvikelwa imikhuhlane eyisithupha ebulalayo bayafundiswa njalo ngendlela zokwelamisela khatshana

Kwezokubeletha lempilakahle yabantwana, omongikazi bayancedisa kakhulu laba abalimeleyo ukuze basebenzise imzimba yabo basile.

Abazithweleyo bakwethu bayamukelwa ezibhedlela ku wadi yokubelethela ukuze bancediswe, abanengi senza amhlophe sebekhululekile.

Abezempilakahle bayancedisa abantwana bebafundisa ngezempilo. Lokhu kubalisa ezokuqinisa umzimba ukuze ungadelelwa yimikhuhlane.

Kwabagulayo kumbe abalimeleyo besehluleka ukuhamba sokulomtshina osadondolo ofakwa ekhwapheni lokho kuyanceda ekuhambeni.

Ezibhedlela lasemakilinika, sokulomtshina onceda ukuthi ukhombe utshengise ukuqansa kwe BP. Lokhu kusiza udokotela ekwelapheni kwakhe isigulane.

Kulomtshina othalakala kwezempilakahle ,obambanisa izigulane lamaqembu athize. Afundisa ngokuziphatha njalo ngokuzivikela kumkhuhlane othize.

Ezibhedlela kumbe emakilinika, kulezitulo ezilamavili njalo zifuqwa. Ziyanceda ukuthwala izigulani ezingenelisi ukuhamba zisiya endaweni yokwelatshwa.

Ezibhendlela kulemitshina encedisa abafuna ukuyakaza imzimba iqine owusebenzisayo uyakhetha isqubu ohamba ngaso ukuze agijime

Kulemitshina encedisa ukuziqinisa imizimba ngokuyiphakamisa ezibhedlela lokhu kwenza umuntu ahlale elomzimba ophilileyo sonke isikhathi.

Izibhedlela kumbe emakilinika kulemitshina enceda ukuhambisa labo abanganeliisi ukuzihambela. Iyafuqwa, ogulayo ahanjiswe endaweni yokwelatshwa.

Kulomtshina lo okhona ongawuthenga ezitolo zemidlalo, uyawusebenzisa ukuthi ukuncedisa nxa ugijima. Ulesiqubu owenelisa ukuzifakela sona.

Kulensimbi ezimhlobohlobo kwezokwelapha efakwa ndawonye ezikhwameni zabezempilakahle lokhu kugoqela izigelo lokunye okubamba izitho ezisensitha.

Sokulomtshina walezinsuku ofakwa emakhaleni ukuze umuntu aphefumule kuhle nxa elobunzima emaphatshini, iyafakwa ikhitshwe nxa isigulani sesisenelisa ukuphefumula.

Kule mihlobohlobo yezikhali ezisetshenziswa ngo dokotela ezibhedlela. Lokhu kugoqela ezokusika lokubamba okusensitha emzimbeni. Ziyaphathisa kakhulu ekwelapheni.

sekulemitshina ezibhedlela esetshenziswa ekuhloleni lekucwayisisweni igazi elithethweyo kuyancedisa odokotela ukuze belaphe sebebonile imbangela yomkhuhlane

Odokotela ezibhedlela sebelemitshina abayisebenzisayo yokuhlola ukuthi igazi lethu lihamba kuhle njalo alila mkhuhlane.

Odokotela ezibhedlela balezikhali abazisebenzisayo ekwelapheni lokhu kugoqela ezokuhlinza lokukhipha okuyabe kuhlabe kwagxila enyameni yesigulane

Imitshina isikhona encedisa ekuhloleni imikhuhlane ikakhulu otshukela kanye labo BP, kumele isetshenziswe ngobunono obukhulu

Kulemikhuhlane ethelelanwayo kubalisa lentuli nxa zisebenza. Kufanele sigqoke okufakwa emakhaleni okunjengama mask ukuze kusivikele.

Kulemitshina yakulezinsuku encedisa ekuhlolweni kubala ukuthathwa kwegazi lisiyahlolwa ema-laboratory, kudingwa okusilelayo emzimbeni.

Kulomtshina osetshenziswa ngodokotela ukuthatha igazi uhle utshengise ukuthi emzimbeni uletshukela elingakanani ukwenzela ukwelatshwa

Ngalezi insuku odokotela sebelemitshina ecendisayo nxa kumbe kukhitshwa kumbe kuselatshwa amazinyo ogulayo uhlala esitulweni ancediswe.

Kulomtshina kwezempilakahle oncedisa ukuzivoxavoxa nxa besenzela ukusilisa othe walimala. Uyabambelela kuwo athi ukuzinyikinya umzimba ngelanga ngelanga.

Ukuze kube lokuhlanzeka esigabeni kulamagabha la okuthiwa ngamabhimi afakiweyo endaweni ezitshiyeneyo anceda ukuze izibi zilahlelwe khona

Ezibhedlela kulomtshina oncedisa ekutshukeni impahla ukuze zihlanzeke ikakhulu ezezisebenzi lokhu kwenza umsebenzi ubelula.

Kulezikhali ezisentshenziswayo ezibhedlela zihlinza kumbe zifakwa ezithweni zensitha lezi izikhali ziyafakwa emtshineni oqenda njalo ubulale izinambuzane

Umtshina lo obhalwe AED ngamafitshane uluncedo lokubamba impilo zabantu uyasetshenziswa nxa umuntu ethe wahlaselwa yisifo senhliziyo.

Kugatsha lokubelethisa kuyenzeka ukuthi ingane izalwe isikhathi singakafiki iyafakwa emtshineni okuthiw ayi incubator ngesikhiwa igcinwa lapha size uphume silempilakahle.

Nxa igazi lakho lingelamisoco yonke efunekayo ukuze lijiye njalo lilokuphila kumele unathe amaphilisi ancedayo kulokhu.

Sokulamaphilizi akulezinsuku ongawathenga eKhemisi awokuvula ukukhwabitha ukudla lokungezelela umzimba ayanceda njalo ekugayeni kokudla.

Sokulomuthi ongawuthola ekhemisi, uselapha okwenza umzimba ulume njalo ngenwaya kusale kubomvu. Ungawugcoba uyehlisa ubuhlungu lokwenwaya.

Sekulamaphilizi akulezi nsuku aphiwa izigulane ngodokotela ayatholakala emakhemisi encedisa ukwelapha umkhuhlane lapho amathambo ahlangana khona.

Kulamaphilisi ongawathenga ekhemisi anathwa nxa umuntu etshaywa likhanda ngesixwayiso uyanatha amabili ngelanga ubuhlungu buze buphele.

Sokulomuthi onathwayo kulezinsuku olungiswe wahlanganiswa uselapha ubuhlungu loqhuqho kuyanceda kakhulu ekutshayweni likhanda umzimba obuhlungu kanye lofuba.

Kulamaphilizi asetholakala kulezinsuku, aphiwa emveni kokuhlolwa ngodokotela. Asetshenziswa ukuvikela njalo alwisane lemvukuzane ehlasela amathumbu.

Emakhemisi sekulemithi yakulezinsuku. Enceda nxa umuntu ethole umkhuhlane, ngenxa yezinambuzane ezisemoyeni. Kumbe ezilethwa ngamaluba. Ungawunatha, uyehlisa ubuhlungu.

Kulamaphilizi anceda nxa umuntu ehlaselwe ngumkhuhlane wophepha, kufanele uhlolwe ngudokotela ubususiya wathenga ekhemesi, andise ukunathwa aze aphele

Kulamaphilisi ancedayo ekwelapheni imikhuhlane edalwa yoninambuzani kumele anathwe aze aphela ukuze umkhuhlane ungaphindi ubuye.

Sokulamaphilizi aphiwa ngodokotela emveni kokuhlolwa. Amaphilizi ayatholakala emakhemisi njalo ayelapha evikele izinembuzane egazini, ukuze zingandi.

Kulomuthi osetshubhini ongawukhama ubusuhlikihla okubuhlungu khona emzimbeni kumele uqale ugeze ubusuwunida lapho okumele welaphe khona

Kulomuthi ongawuthenga inqe ngaphi emakhemesi ungabhalelwanga ngudokotela. Uyafafazwa ekhaleni ungene usiyakwehlisa itshefu edalwa yikudlulisa isilinganiso samaphilizi obuhlungu.

Kulama philisi ongawathenga emakilinika lema khemisi nxa uhlohlwe ngudokotela. Lama philisi anceda ukwelapha inhliziyo ihlale iqinile njalo lezokuhamba kwegazi.

Kulomuthi otholakala kuma khemisi oyelapha inyawo nxa zingenelwe ngokuzi khuntisayo. Uyanceda kakhulu, uwuthenge lawe uwufake enyaweni uze usile.

Kulomuthi ongawuthenga ekhemisi, oncedisa lokhu okwenza ube yindoda kumbe umfazi, uyanceda njalo omama asebeqede ukungena emfuleni.

Kulomuthi oluluju oluncedo kakhulu ekungezeleleni impilo enhle. Kuyelapha ekugayweni kokudla esiswini. Lokungena kokudla egazini.

Nxa ukhwehlela hamba ekhemisi. Bazakunika umuthi wokukhwehlela oluluju .Unganatha uphepha luya lusiba ngcono kusiya phambili .

Kulamaphizi okuthiwa yiSetral ongawathola esibhedlela kumbe emakhemesi nxa uhlolwe ngudokotela wengqondo, ayelapha avikele umuntu ogula umkhuhlane wengqondo.

Kumakhemisi sokulamaphiliz' ancedisa igazi ukuba lingabi letshukela enengi. Abalomkhuhlane wetshukela bangawanatha, kodwa bathole izixwayiso kubodokotela.

Kwezemithi yalezonsuku sokulalokhu okuthwa yi drip iyasetshenziswa esibhedlela ukuze umuthi ufakwe emanzini uhle ungene egazini.

Idiliphu ephiwa izigulane iyafakwa umuthi emanzini uma uphuma usithi tho tho ungena engazini lokhu kuhle kwelaphe masinya kugijima legazi.

Kulalokho okunathwayo okuthiwa yi "Bragg liquid amigos" ngesikhiwa. Iyasetshenziswa ivela kundumba zesoya, ukuze ibengumsobho ongafakwa ekudleni

Kumithi yalezi insuku, kulezikhwama ezifakwa amanzi lemithi ehle ivulwe ithelwe emzimbeni ihambe ngemithambo yegazi. Iyanceda kakhukh kwabasilela amanzi emzimbeni

Kulamaphilizi okuthiwa yi amoxicilling owaphiwa ngudokotela emveni kokuhlolwa ayelapha njalo athundubeze umvimbano lokukhwehlela kujayelekile ukuthi bathi unathe uwaqede.

Kulemithi elentengo ephansi engelabungozi amele ajayelwe ukusetshenziswa afakwe imisoco elesilinganiso esiqondileyo njalo eselapha kuhle.

Kulamaphilizi la abizwa kuthiwa acetaminophen ngesikhiwa ayaphiwa ngodokotela uyowathenga ekhemisi. Ayanceda kakhulu ekupheni ogulayo ukumupha amandla lokwehlisa ubuhlungu.

Kulemithi ebhalwa ngodokotela emveni kokuhlolwa okuthiwa yi"Estrogen"ngesikhiwa. Ayelapha umuntu otshiselwa kumbe ovuza kuphume kusibeletho.

Kulamaphilisi la okuthiwa ngama Paracethamoli, ayanceda kakhulu ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni. Lawa maphilisi ayatholakala ezitolo ezinengi jikelele.

Emakhemisi kulamaphilizi ongawathenga ukuze abambe njalo aqondise ukusebenza kwezitho zomzimba ngaphakathi lokhu kugoqela abayithi Yi insulin ngesikhiwa eqondisa ubuningi betshukela emzimbeni

Bakwethu sokulomuthi wokunatha wezingane okuthiwa yi supha drugi uyanceda kakhulu lumuthi uthambisa isifuba esilophepha olomileyo.

Kulomuthi obhalwa ngo dokotela Okuthiwayi optidine ngesikhiwa uyasetshenziswa ekutheleni emehlweni abuhlungu kakhulu ekutheleni njalo eluma ungawuthola emakhemisi

Sokulamaphilisi ngalezunsuku abhalwa ngodokotela okuthiwa yiNotta ayenceda ekwelapheni imkhuhlane yeqondo ohlupha abantwana ngalezinsuku.

Kubo mama abazithweleyo kulomuthi othalakayo emakhemisi ukuze ingane ikhule kuhle esiswini ithola imisoco efunekayo, inathe mama uze uyobeletha ubelethe ingane eqinileyo.

Kulamaphilizi amele aqondana lokwelapha imkhuhlane enziwa ehlanganisa okufunekayo kodwa esebenza kuhle elentengo ephansi kakhulu.

Bakwethu kulomuthi onatwayo okuthiwa Yi HERBODIL. Uyasiza kakhulu ekwelapheni umpimbo obuhlungu njalo unceda kusifuba esiyabe sivalekile.

Amaphilizi esiwabhalelwa ngodokotela ahleliyo ngesilinganiso sawo, imithi le inathwa ngemilayezo yakhona, eminye kumele unathe uze uyiqede.

sekulomuthi ogcotshwayo emzimbeni womuntu uvikela umkhuhlane obakhona enyaweni ubangwa yizi nampuzane ezithize njalo uyelapha izilo esiswini

Sokulomuthi okuthwa yi orolin sirop oncedisa ukwelapha ukukhwehlela okulodenda. Uyavula indlela zomoya kusukela emakhaleni usiya emaphatshini, uphefumule kuhle.

kulemithi esikhona kulezi insuku encedisa osuke waba lomvimbano emakhaleni uyafafaza emakhaleni lo umuthi ukuze umuntu elapheke.

kumithi yalezinsuku odokotela bayaselapha imikhuhlane etshiyeneyo bayasihlaba amajekiseni ukuze umuthi ugijime legazi kwelaphe lapho okubuhlungu khona

Kulejekiseni ehlatshwayo ukuze izigulane zinikwe amandla lokuqina ikakhulu kumsebenzi enzima. Okunye labemidlalo kuyabanceda ukuze babezintshantshu.

Kulamaphilisi imihlobo lemihlobo ekhona ukuze kwelatshwe imikhuhlane kodwa abantu bayaxwayiswa ukungathengi ezitaladini bengabhalelwanga ngudokotela.

Imithi yakulezinsuku iyaphiwa emakhemesi atshiyeneyo, kuphiwa lezeluleko zokuthi isetshenziswa njani.

Kulomuthi okuthiwa yi Viagra ongawubhalelwa ngu Dokotela, uyanceda kakhulu Kubo baba, abalobunzima kwezemacansini kuyangezelela ukugijima kwemithambo igazi.

Kwezempilakahle kulemithi evunyelweyo ukusetshenziswa nxa ojayelweyo ungekho uhloliwe njalo ulakho okufunekayo ekwelaphani ulentengo ephansi

Kulemithi egcotshwayo kulezinsuku ukwenzela ukuthi izigulane zivikeleke kumakhulu kumbe lapho okuluma khona umuntu ezwe efuna ukunwaya kokuphela .

Bakwethu ngalezinsuku kulemithi etshiyeneyo enathwayo ekwelapheni uphepha kuqakathekile ukuthi silandele iziqondiso zabodokotela singanathi singaqondiswanga.

Imithi yalezi insuku iya isanda ivunjululwa ngabezempilo enganathwa incedise ukusebenza kokugaywa kokudla emzimbeni kubaliswa lokungena egazini.

Bakwethu ngalezinsuku kulemithi etholakalayo elapha izitho ezitshiyeneyo zomzimba , eminye iyaqeda lamaqhubu omzimba

kulamaphilisi esiwaphiwayo emakhemesi njalo kumele siwasebenzise njengokulaywa ngama dokotela kumele singedlulisi isilinganiso esibhaliweyo

Kulamaphilisi bakwethu akulezi nsuku ayelapha imikhuhlane yengqondo hambani kwabalolwazi ukuze babone isimo okuso bakubhalele ubusunatha.

Amaphilizi la okuthiwa ngamaAmantadine ayabhalwa ngodokotela ukuze ayethengwa ayelapha lokuvikela eminye imihlobo yokukhwehlela lomvimbano.

Imithi yakulezi insuku isikhona ekhopha ekhipa imikhuhlane esiswini okunjenge zilo lenambuzane eziyabe sezihlasele isigulane.

Kwezempilakahle endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ,kule ndawo zokufundisa ezokuphila kahle kwengqondo .Kufanele ubuye uzo thapha ulwazi nxa ungaphilanga uthole uncedo.

Kuzindawo ezitshiyeneyo kwezempilakahle, kubalendawo eqondana lokwelatshwa kusiliswe ingqondo. Nxa ulodubo hamba uzathola odokotela abalolwazi olubanzi ngakho.

Emakilinika lezibhedlela omama bayaletha ingane ukuze zithole ukuhlatshwa kuvikelwa imikhuhlane ebulalayo ziyafundiswa njalo ngokumunyisa lokupha abantwana ukudla okuqondileyo.

Abezempilakahle bayabuthanisa kakhulu abesifazane abasakhulayo bebafundisa ngokuqakatheka kokuvikela ukuzithwala bayagcizelela ukuziphatha umuntu engagijimeli emacansini engakavikelwa.

Abezempilakahle bayahlangana bafundisane ngendlela zokuvikela imikhuhlane ehlasela abantwana bayahlonyiswa langokuzivikela ngokugqoka ama masiki.

Ulwazi ngezempilakahle lokwelatshwa kwabantwana luba yisiqokoqela kwabazempilakahle bayafundiswa kabanzi ngendlela zokuvikela imikhuhlane ebhahileyo.

Umkhuhlane lo okuthiwa ngesikhiwa yi meningitis ulendlela zokuwunanzelela kuzingane. Kubonakala ngokutshisa umzimba, ukutshaywa likhanda, ukuhlanza njalo lentamo eyala ukutshibilika.

Izingane ezinengi ziyasilela ukudla okwakha kuqinise umzimba kuqakathekile ukuthi zidle ukudla kulemisoco yonke ukuze zingakhanyi lembambo kuphela

Ugatsha lozokwelapha elilolwazi ngezemikhuhlane yabantwana labasebeqotshwana. Luyanceda ekuhloleni amabele amankazana ukuze kuvikeleke umkhuhlane wemvukuzane.

Emakhaya kulenkomo ezingasengwa ucago lunikwe abantwana abantwana bangalunatha luyakha umzimba njalo bakhule belama jwamu abutshelezi

Kusigaba sezempilakahle esisebenza ngemikhuhlane yabantwana, kulemikhankaso efundiswayo yokuhlanzeka lokugeza izandla kuvikelwa izifo ezitshiyeneyo.

Kuzwekazi le Africa ikakhulu kunhlanganiso ye SADC kulesivumelwano esabhalelwana phansi ukuze kuqakathekiswe ukuvikelwa kwezingane zibe lekusasa elihle .

Kugatsha lwezempilakahle kuyachwayisiswa ngezingane ezisanda kuzalwa ukuze kubonakale umumo wazo lokunye nje okungazihlasela kubaliswa imikhuhlane engavikelwa.

Sokulomtshina okhona kwezempilakahle , ohlola njalo uchwayisise ngamehlo. Uyakhupha mgceke okuphakathi ukuze udokotela wamehlo azi lapho elapha khona.

Izisebenzi zempilakahle zisebenza ukwelula abantwana ukuze babe lokuhambisa imbala lezandla lokhu kunceda ukuthi igazi ligijime lemthambo.

Kulezi sebenzi zesibhedlela ezincedisa izigulane ezigula kakhulu. Ziyafakwa embhedeni kanye lemitshina eyabe ihlola ukuthi isigulane siqhubeka njani.

abasebenza kwezempilakahle babalenhlelo zokufundisa omama bebalimukisa ngendlela zokuzivikela ukuzithwala lokhu kuyanceda ekwelamiseni khatshana

Abezempilakahle bayancedisa izingane ezigulayo bazinike ithemba lokusila. Bayabaxoxisa abantwana, bazizwe besekhaya lengqondo izimisele ukusila.

Esbhedlela udokotela uyahlola umama. Afake isandla sakhe ukuze ezwe ukutshaya kwemithambo yegazi. Esuka lapho uyamncedisa ngokuthatha ukukhudumala komzimba.

KuboDokotela abazingcitshi kwezamehlo bayasebenzisa umtshina wokuwahlola kubonakale udubo kuyalungiswa amangilazi agqokwayo kubonakale kulungise lokhukunkungu kuhle.

Bakwethu, hamba uyehlolwa nxa ulobuhlungu esifubeni. Kulemitshina esetshenziswa ezibhedlela ukubona njalo iveze lapho okulomkhuhlane.

Kwezempilakahle kulezisebenzi ezinceda abagulayo. Ziyafaka amakhanda azo zihlole amehlo ukuze kubonakale okubuhlungu khona.

Izisebenzi ezibhedlela ziyahlangana zibe lohlelo lokufundiswa ngendlela zokuphatha izigulane. Lokhu kuphakamisa izinga lesiphatho lokuhlanzeka.

Kulemitshina esetshenziswa yizisebenzi zesibhedlela ekhanyisa emlonyeni ukuze kubonakale okuhluphayo. Lokhu kwenza ukuthi ogulayo elatshwe okumkhathazayo.

Kulabasebenzayo ezibhedlela bencedisa izigulane njalo bagqoka okubavikela ekuthatheni imikhuhlani babalulekile njalo uhle ubabone ngamayunifomu abo abawagqokayo.

Kulezisebenzi ezitshiyeneyo esibhedlela ezelapha izigulane njalo zigqoke okufakwa emakhaleni kuvikela ukuthatha imikhuhlane ethelelwanayo

Ezibhedlela kulezisebenzi ezitshiyeneyo ezenza imisebenzi eminengi egoqela ukwelapha ukugcina ukuhlanzeka lababhadalisayo nxa

Izisebenzi zempilakahle ziyanika imikhankaso etshengisa ukuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria ngesikhiwa bagcizelela ngokufaka izipenede ezilombiko lo

Kumakhemisi atshiyeneyo buya uthole uncedo ngomuthi owubhalelwe ngudokotela uqoqwe kuhle, wahlelwa kuhle uze lawe ukhethe owufunayo.

Nxa usedolobheni kumbe emakhaya khangela ibhakane elisemdulini elilotshwe ukuthi ikhemesi leyo ivulwa nini njalo lokuthi ilemithi yiphi ongayithenga .

nxa ugula ingula makhwa okwenza uhlale uthwebuza ensitha kwabesifazane sizakala ngokunatha amaphilisi ongawabhalelwa ngudokotela ,kumele uwanathe lokudla lamanzi

Sekulamapilisi aphiwa abahlolwa ngodokotela bebulalwa yikuya emfulweni kwabesifazana lamazinyo amaphilisi lawa angathatwa ngesilinganiso sakhona kuba lokubelwa

Kumashelufu amakhemisi kufakwe imihlobohlobo yemithi egoqela eyobuhlungu leminye eyelapha izifo ezitshiyeneyo, woza lawe uthole oyabe uwufuna.

Emakhemisi kulemihlobohlobo eminengi yemithi ongayithola. Woza nxa kuhlolwe ngudokotela uzozuza oqondane lomkhuhlane wakho.

Emakhemisi kuyethulwa amakhadibhokisi alemithi etshiyeneyo ebeseqoqwa afakwe kuhle kumashelufu abasebenzayo balendlela zokufaka imithi le ngendlela eyenza kube lula ukudinga.

Kulamaphilisi okuthiwa yiHedex ngesikhiwa. Ayanceda kakhulu, ekwehliseni ubuhlungu. Lokupha umzimba amandla. Ukuze uhambe isibanga eside.

Kulamabhakane afakwa phandle kwamakhemisi emadolobheni ayatshengisa imithi lokugcotshwayo okutshiyene njalo lokutholakalayo wena uyangena bakuncedise.

Kuma"pharmacy" nxa ungena khona kulebhakani elibhaliweyo likhomba izikhathi zokusebenza. Lokhu kubalisa lemithi etholakalayo endaweni yonaleyo.

Izigulani zivakatshela izitolo zamapills ukuze zenelise ukulungiselwa lokhu okubhalwe ngudokotela bayaphiwa imilayo ukuthi banethe ngezilinganiso ezinjani

Ngena kuzitolo ezithengisa imithi etshiyeneyo. Nxa ubhalelwe ngudokotela, abafundele ezemithi, bayakuncedisa uthenge ozawusebenzisa ngesilinganiso.

Kuzitolo zemithi kulokudla okutshiyeneyo njengochago lwezingane ungathenga lawe ukwenzela abantwana bakho bathole okwakha njalo kuqinise umzimba.

Izitolo zemithi zivikelekile ukuze kungagqekezwa. Kulensimbi ngaphakathi kwamawindi kodwa ophandle uyenelisa ukubona okuphakathi.

Kulendawo ezincedisa ukupha imithi kumbe amaphilizi ayabe ebhalwe ngodokotela. Bayalaya izigulane ngezilinganiso zokunatha.

kuzitolo ezithengisa imithi kulama philisi abhalwa ngudokotela ukuze anathwe aze aphele kwelatshwe umkhuhlane onjengo phepha

Bakwethu ngena kuzitolo zemithi nxa ubhekane lomkhuhlane ubhalelwe lencwadi ngudokotela uzothola uncedo ngomuthi owudingayo ukutshelwa yikuncitshwa

Izitolo zemithi zakwamanye amazwe zakhelwe kuhle okumangalisayo .Njalo kwafakwa amabizo azo lokuthi kuyini okutholakalayo.

Izitolo zemithi ziyahlangana ukuze zabelane umsebenzi wazo. Ukuze zivikele ubungozi bamabhizimusi njalo ziyandisa imali ezilayo ukuze zisebenze kuhle.

Izitolo zemithi zakhelwe kuhle njalo kwaba lemigwaqo emihle ukuze lawe nxa ungena uzwe uthokoza ukuthi suzothola impilo enhle.

Kulamaphilisi abhalwa ngodokotela anjengabo Sildenafil ephiwa obaba abalobunzima kwezemacansini, iyenza imithambo yegazi igijime

Kwezempilakahle ezimele umkhankaso woku nika uzulu umbiko wokuhlatshwa kwabantwana kwenziwa kuzigaba zonke zelizwe, bayabuthanisa abantwana labomama baphiwe imfundiso.

Kwezemphilakahle kulebhakani elikhulu elifakwa esibhedlela kumbe ekilika. Lilemibhalo eyimikhankaso yokuvikela imikhuhlane ememethekayo.

Kumikhankaso etshiyeneyo kazulu, kulemfundiso eyenziwayo ukuvikela ukuqhela kwemikhuhlane. Lokhu kubalisa ukugeza kuhle izandla ngesepa.

Abezempilakahle baba lemikhankaso enceda omama ukuthi bazi ngokuhlola amabele abo, ukuze bavikele umkhuhlane wemvukuzane.

Kulemikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle kuzulu esigabeni esitshiyeneyo. Lokhu kunceda ekuhambiseni ulwazi ngemikhuhlane ethelelwanayo nxa ithe yaqamuka.

Izisebenzi zempilakahle ziyahlangana zihlale ematafuleni zibe lemfundiso echaza kabanzi ngeze mkhuhlane ejayele ukutholakala ezigabeni ezitshiyeneyo kuphuma ma sokuyivikela.

Kulemihlobohlobo yenyama ethengiswayo ezilaheni wena uyakhetha oyithandayo, kubalisa eyenkukhu, inceda ngokupha imisoco yokwakha imizimba.

Emakhaya abantu bayabizwa bazohlangana enkundleni lapho okuyabe kulemikhankaso emayelana lokuhlanzeka lokuvikela imikhuhlane kumphakathi.

Imikhankaso eyenziwayo kumphakathi ngabezempilakahle. Iyancedisa kakhulu omama ukuze bazi ukondla ingane njalo bazihlabise bevikela imikhuhlane ebulalayo.

Kulemikhankaso eyenziwayo ukuze kuhanjiswe imibiko ebantwini yizisebenzi zempilakahle kwaziwe ngezokukhitshwa kwezisu nxa umuntu ezithwele

Kwezempilakahle sekuleskhali esisetshenziswayo ekuvikeleni ukuzithwala kwabesfazane. Odokotela bayakupha okunganceda, njalo kuvumelana lomzimba wakho.

Kwezokufundisa ngezokubeletha lempilakahle yentsha kulemikankaso eyenziwayo ihlomisa ngokuvikela imikhuhlane, izisebenzi zempilakahle ziyafaka igwaliba elibika ngokuziphatha.

Abazithweleyo bomama hambani ezibhedlela kumbe emakilinika liyethola ukwelula imizimba ukuze lihlale liphile kahle. Omongikazi baqeqetshile kulokhu.

Sokulomtshina osetshenziswa ngumama, ongawuthola emakhemesi. Unceda ukuhloleni ukuthi umuntu owesifazanaa kazithwalanga kumbe uzithwele.

Abesintwana bayahlangana baboniswa e njalo bafundiswe ngendaba ezimayelana lezokubeletha esibhedlela lokhu kuyabanceda nxa sebekhulile sebehlolwa ngodokotela

Kusigaba salaba ababona ngezokubeletha lokubelethisa, kulezisebenzi zempilakahle ezithatha igazi liyehlolwa ukuze kubonakale umkhuhlane masinyane.

Amantombazane ayakhankasa ngezempilakahle kwezokubeletha. Bahamba betshengisa uzulu ngendlela zokuziphatha lokuzivikela ukuze ungazithwali.

Omama bayabuthaniswa eholu ukuze baphiwe imfundiso ngabezempilakahle ngezokubeletha. Bayaphiwa izixwayiso ngokukhetha okungabasiza ngokuvikela ukuzithwala.

Kusigaba sezokubeletha kwezempilakahle, omama bayahlangana bafundisane ukuthunga amalembu atshiyeneyo. Lokhu kuyanceda nxa ufuna ukuthengisa uthole imali

Ulwazi ngokwenzalo kuqakathekile bakwethi, kufanele uthathe amaphilisi wokuvikela ukuzithwala, wekele nxa usufuna ukwelamisa.

Kulemfundiso ezitshiyeneyo ezinikwa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo ikakhulu lo owengulamakhwa kuyagcizelelwa ukuthi abantu bagcine imizimba yabo iphilile.

Umama osanda kubeletha uyancediswa ngumongilazi ukungcina usane lwakhe kuhle. Lapha kuyaphiwa lemfundiso yokuvikela ukuzithwala lokuhlabisa umntwana ngesikhathi.

Umongikazi ubalethuba lokufundisa mayelana lenzalo. Lapho simbona emise ujaha echasisa izinto ezitshengisa okuhambelana lokuba lijaha kumbe intombi.

Hambani bomama kwabezempilakahle bazalincedisa ukuze libe lolwazi kwezihambelana lenzalo lazi langezitho lezo ukuthi zisebenza njan

kwabathatheneyo kumele ngothando lincedisane ngokuhlela imuli kulemfundiso encedisa umama ukuze anathe imithi yokuvikela ukuzithwala nxa isikhathi singakafiki

Umkhankaso weAbbott laboratory utshengisa abazingqungquthela ekwenzeni imtshina esetshenziswa kwezempilakahle lokhu kubalisa eyokuhlola imkhuhlane imithi lokunye ukudla okwakha umzimba.

Kwezemidlalo ezihambelana lezempilakahle yabadlali kuyakhuthazwa ukuthi belule imizimba yabo njalonje. Lokhu kwenza baqine njalo bengahodozi masinya

Kwezemidlalo etshiyeneyo sokulomtshina oncedisa abezempilakahle ukuthatha umfanekiso otshengisa ukuba umdlali ulimele okungakanani, lokhu kubancedisa ekwelapheni.

Kwezemidlalo ikakhulu eyebhola badlali kujaylekile ukuthi bakimale. Sekulemithi esetshenziswayo ukwelapha umdlali aqhubeke ngebhola.

Abadlala ezemidlalo etshiyeneyo baqondana lokulimala okugoqela izitho ezinengi. Labo abelaphayo kufanele babe lolwazi lwezemithi engaqeda ubuhlungu.

Kugwalo oluqondana lemithi lezemidlalo lokwelatshwa kwayo, kumunyethwe ulwazi olunengi. Kuyabikwa ngendlela zokusetshenziswa kumidlalo etshiyeneyo.

Sesikhangela ezemidlalo kujayelekile ukuthi abadlali balimale nxa bencitisana kuqakathekile ukuthi kubelemithi lokukwelapha ukuze basile.

Abadlali kujwayelekile uyuthi balimale kunkundla ezitshiyeneyo. Kulemithi esetshenzwiswayo belatshwe benelise ukuqhubeka, kumbe baye esibhedlela.

Kulemithi esetshenziswayo ikakhulu kulabo abenza ezemidlalo iyanceda nxa umuntu ethe wanyela uyelula unyawo azihlikihle agcobe lomuthi wokuqeda lokho.

Kwezempilakahle sekulemitshina ehambisa imbiko kumbe izindaba ezimayelana lemikhuhlani esibhahile loku kunceda ukuyenqabela ingakaqheli.

Kwezempilakahle sokulemitshina ehambisa izindaba iphinde igoqele amafoni lamakhomputha ukuze ezekwelatshwa zifinyelele endaweni ekhatshana.

Kwezempilakahle kulemitshina ebamba njalo itshengise imibiko eqakathekileyo kuma television lemibiko iyanceda ukulimukisa uzulu wonke jikelele.

Izibhedlela, ulwazi lonke ngezigulane lugciniwe emtshineni yamacomputer. Lokhu kuyancedisa, ekugcineni imali okumele ibhadalwe. Le insuarance okumele ibhadalwe ngabeMedical aid.

Kwezempilakahle kulezindlela zokuhambisa umbiko ngemikhuhlane kumatelevision njalo kulezibhedlela kumbe amakilinika endaweni ezikhatshana okungabizwa i ambulensi izothatha ogulayo.

Kwezempilakahle kuyasetshenziswa ekuhambiseni imibiko amafoni akulezinsuku lokhu kwenzelwa umphakathi ukuthi ufinyelele impilo enhle

Kulemitshina kumbe amatelevision atshengisa ezempilakahle kumele kuvulwe inhlelo lezi ngoba zilokufundisa okunengi okungapheliyo.

Kulesihlahlakazane esingalinywa esivandeni. Sinceda kakhulu ekwelapheni imikhuhlane ethize. Siyasetshenziswa njalo ekufakeni esitshebeni ukuze sibe lephunga elihle.

Sokulemithi yesintu encedisa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Uzulu selendlela zokuzihlanyela eyadini kumbe esivandeni ukuze isetshenziswe.

Kusivande sezemithi yesintu kuhlanyelwa izihlahlakazana ezelapha izifo ezitshiyeneyo lokhu kugoqeda utshani lobu obuthiwa yilemon grass obungafakwa letiyeni.

Kulemithi yesintu esizayo incedisa eyesikhiwa ukwelapha ezinye izifo. Lokhu kugoqela umsuzwane onathwa nxa umuntu elo phepha

Izilimo ezilinywa emasimini zinengi kubaliswa umumbu lamabele kukhona uphoko oluyilona oluyingqungquthela kwezokwakha umzimba.

Igama lethu lithwele imithi yesintu eminengi. Eminye iyagejwa phansi kumbe kwebulwe amaxolo ukuze kwelatshwe. Kungaba yintolwane eyelapha ingubhane.

Sokulomuthi owenziwa ngenhlaba osetshenziswa nxa umuntu exubha amazinyo , amazinyo asala emhlophe nke lensini zelaphekile.

Sokulokudla okungezelela imisoco efuneka emzimbeni kuma khemisi atshiyeneyo .Kuyasiza kakhulu nxa ufuna ukubonakala ungagugile njalo ulempilakahle enhle .

Imithi yesintu encedayo ekwelapheni, imikhuhlane etshiyeneyo. Isicholwa, kwenziwe amaphilisi. Lokhu kwenza onathayo, abelesilinganiso, esiqondileyo.

Kulomuthi otholakala kusihlahla okuthiwa yistiningi Netley ngesikhiwa siyanceda kakhulu uma usinatha lokhu kugoqela ukwehlisa ibp.

Amaphilisi ohlobo lwe Forever okuthiwa yi Arctic Sea ngesikhiwa, ayanceda kakhulu ngeziyalezo zabodokotela. Ayasekela kakhuku inqondo , inhliziyo ekubeni ngokhaliphileyo ezifundweni.

Kulenhlanganiso ekhangela ngemithi langokudla okuphiwa uzulu okuthiwa yiFDA. Isebenza ukupha imvumo abathengisayo ukuthi bathengisele abantu. Lokhu kwenzela ukuvikela izifo ezingavela.

Emakhemisi sokukhona afakwa agcine imithi yesintu imbodlela lamagabha abhaliwe indlela zokunatha umuthi, ngena bakuncedise ngokufunayo.

Kulomuthi weForeva okuthiwa yisanithayiza yezandla osetshenziswa ekugezeni izandla ukuze zihlambuluke uyabulala lamajemusi akhona.

Kulomuthi owe forever product okuthiwa yo Alovera gel ongawuthola kumakhemisi uyagcotshwa emzimbeni uvikela ukutshiswa lilanga lokwelapha izilonda.

Kumithi yesintu kulesihlahlakazana eselapha ufuba nxa luthe lwakubamba, lo kubalisa umsuzwane ofakwa letiyeni unathwe. Uyenelisa ukuwuhlanyela lesivandeni.

Bakwethu sekulomuthi wokugcoba oweForever products okuthiwa yi infinite uyavikela kakhulu ijwabu ukuthi lihlale libutshelezi umuntu akhanye emutsha.

Nxa ufuna insini lamazinyo akho kuhlale kuhlanzekile sebenzisa umuthi okuxhubha okuthiwa yiscreen bright uzamangala amazinyo akho esesiba mhlophe nke

Imithi yesintu iloncedo kakhulu. Isikela amaphilisi yesikhiwa . Isikhona khathesi engamaphilisi enathwa ngesilinganiso esiqondileyo.

Ukuze ube lejwabu elibukekayo njalo libebutshelezi thenga lokhu okugcotshwayo emzimbeni ngesikhiwa abathi yiskin oil.

IForever lite utra ngokunathwayo, okulemisoco etshiyeneyo eyakha ,ikhulise, njalo inike umzimba amandla. Iluhlobo oluhle olungela tshukela lamafutha.

Inhlaba ilusizo kakhulu nanku umhluzi wayo uyasetshenziswa ukwenza ialoe vera gel igcobe wakwethu uthole ukwelatshwa izilonda uthole lejwabu elihle.

Imithi etholakala egangeni loba ezivandeni iyasetshenziswa ekwalapheni incedisa imithi yesilungu kumele inathwe ngesilinganiso esiqondileyo.

Bakwethu, ukutshelwa yikuncitshwa. Wozani emakhemesi, sekulomuthi wokugcoba emzimbeni. Uyangena emzimbeni masinya uvikele ukoma, njalo ugcine ijwabu elihle, umuntu aphuze ukuguga.

Inhlaba ingumuthi osizayo esintwini, iselapha oyabe elezilonda. Iyanindwa kusilonda sicine sesomile njalo iyafakwa emanzini enkukhu zivikelwa kusihudo.

Kulezigubhu ze 'Aloe Vera' imihlobohlobo ezisetshenziswa ukwelapha. Ilokuvikela imikhuhlane ethize, eqinisa, yakhe amasotsha omzimba. Iyancedisa lakwezomthambiso.

Asekhona amafutha okwelapha umzimba womuntu nxa womile. Igoqela elemisoco yokuvikela imikhuhlane kanye lokupha ama vitamin aqakathekileyo.

Iforever bee honey yiluju lwemvelo olutholakala kulaluba egangeni inganathwa iphe lokungezelela amandla iyasetshenziswa lekufakeni etiyeni ngoba ayila tshukela elinengi.

Kulomuthi onathwayo okuthiwa yi Aloe berry nectar oncedisa ukugaywa kokudla esiswini iyengeza ukuvikela emikhuhlaneni ngokunikeza ivitamin c.

Kulezihlahla eziyimithi esintwini kuyathathwa amaxolo ukuze abiliswe anathwe lokho kubalisa isihaqa esinceda kunyongo.

Izihlahla zilusizo kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Kulalo ogxotshwa welaphe iqolo kanye lengubhane, lo kuthiwa yintolwane, ugebhe, uwuchole, ufake emanzini unathe

Abazokwelatshwa kwesintu bayafaka imithi ezimbhodleleni ezitshiyeneyo babhale ukuthi ngeyani. Imithi le iyelapha izifo ezitshiyeneyo

Kulesihlahla esintwini eselapha njalo siqede uphepha. Lesi sibalisa umsuzwane oibiliswayo unathe kathathe kathathu ngelanga. Amahlamu akhona angafakwa letiyeni

Kulesihlahla esikhipha utshinda njengalesi esilinywa kwenziwe amalembu . Sikhula nje endaweni ezinengi kuMzansi Afrika . Abanye bayasisebenzisa kakhulu ekwelapheni .

kwezokwelatshwa kwesintu kuleluba elijayelwe ukuhlanyelwa inqengaphi kugoqelwa emakhaya lezikolo impande zalo ziyaxhotshwa zelaphe izilonda

Isihlahlakazana lesi okuthiwa yinhlaba sisetshenziswa ukwelapha izilonda lokuphakathi inkukhu emanzini zinathe ungayihlanyela lawe esivandeni sakho.

Kumithi yesintu kulesihlahlakazana esithiwa yi crenata ngesikhiwa umhluzi waso uyanathwa usetshenziswa ekwelapheni umkhuhlane wofuba okuthiwa yi TB

Kulesihlahla lesi okuthiwa yinhlaba. Ungasihlanyela ingqe kungaphi. Siyelapha kakhulu nxa usininda esilondeni. Kumbe ufake umsobho olingeneyo, emanzini enkukhu.

Imithi yesinto iyacholwa kuhle ukuze ibe lesilinganiso esihle. Iyasiza ekuyelapheni ongubhane kanye lokungezelela kumbe yenze igazi lihambe kuhle.

Bakwethu kwezokwelapha kusetshenziswa izihlahla zesintu, kukhona ezilapha zikhiphe inyongo. Nxa unatha ngesilinganiso esiqondileyo uyasizakala.

Kulemithi yesintu enjengabo stinging mettle elodumo kakhulu. Iyehlisa ubuhlungu emzimbeni njalo incedisa kubo BP, iyelaphe lomkhuhlane wetshukela.

Imithi ikhona bakwethu kusintu sethu ebalisa umsuzwane. Uyanceda ukwelapha iphepha nxa ithe yabiliswa ibisinathwa ngesilunganiso.